Kusesikolo abantwana balombalisi, abantwana bajabulile bayadlala, umbalisi ukhangele abantwana . Abantwana badlalela phandle egcekeni njalo isibhakabhaka siluhlaza okwesibhakabhaka.

Izakhiwo zinhle zikhanya ziyizindlu zokufundela zifulelwe ngophahla olupendwe ngokuluhlaza okotshani, kulotshani njalo obuluhlaza tshoko, kunye lezihlahla, kule grawundi yokudlalela ibhora elinjenge nethibholu le bhaskethibholu.

Kulezakhiwo ezinengi. Yisikolo. Lindawo enkulu ekhanya ilezindlu zokufundela ezinengi. Kulama flegi amabili njalo kulebhera enkulu ephezulu.

Abafundi bamile esangweni lesikolo. Ibizo lesikolo libhaliwe phezulu. Ngemuva kwabo kulezihlahla eziluhlaza, kunye lezindlu zokufundela, kule flag yelizwe njalo kulesosikolo.

Ngumduli wesibhedlela njalo kulembiko ebhaliweyo ebhakaneni elisemdulwini ,kulesihlahla esiluhlaza eceleni komduli lendlela ekhanya ihamba abantu

Kuphakathi kwesakhiwo esibukeka sihlanzekile sihle kulezitulo lamatafula kanye lama khetheni amahle imiduli yakhona ihlanzekile njalo ipendwe kahle.

Izakhiwo ezintathu ezinkulu ezakhelwe endaweni enhle kakhulu, kulotshani obuluhlaza tshoko lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko. Indawo yakhona inhle kakhulu.